Keehippe mal'iyaa qumaa miyaa yelagaa maccatinne attumaage de'iyaagetuppe gaxaa macaara ba kushiyan oyqqidooge aybee? Qassikka eta sintta pilan eqqida buquray aybee?

Toophphiyaan layttaappe layttan dumma dumma baalaa bonchchiyo oge de'ees. Ha baalaay gakkiyo wode tukkiyaa, difo daabuwaa keettaa loyttiyoga ashuwaa shukkiyoga issippe issoy issuwaara ufayttiyoga oyqqees.

Bashee hiilliya urqqaa munaqqada qassikka saxaa a bollan wottada xuuggana medhdhiyo buqura. Ha bashee oyittaa uukkanawu, shaashshaa shaayanawunne buddeenaa tiganawu maaddes.

Toophphiya orttodookise ammanuwa kaalliyageeti wodiya naagidi hombbocida hanotan bochchiyo baalati awugeetee? Ha baalaa bonchchuwa wodiyan polettiya ammanuwa makkisoti aybee aybee?

Toophphiya giddon erettida coraa gattiya ogetuppe issoynne cora asay nabbabidi naqaashaa ekkanawu maaddiyagee aybee? Ha coraa gattiya hiillatuppe ha"i darotu matan attiiddi de'iyagee awugee?

Yaamita kattanne ho"iya ushsha uyyiyo keettappe garssa baggaara de'iya naa"u tohuwaara de'iya laaggiyo kaamee oogee? Appe sintta baggaara qassi ay malatiya meray de'ii?

Suyilenne qassi qoore heeray bootta gidin hinkkosay karettaara bashshe shaala malatiyo kafiya sitti ga eqqada hayqqida anhaa malatiyaara tumakka hayqqo?

Toophphiya kawotettay dumma dumma wolqqaama piroojekttetu oosuwa doomissiiddi de'ees. Ha piroojektteti oosuwa doommiyo wode daro yelagatussi oosuwa qaadaa medhdhiyogaadan naagettees.

cora miizzati diyaageetussi maataa maanawu immidi haakko simmi eqqida bitaniyaassi kootee ay malatii? Qassi ha miizzatussi xeeliyoode meray ay malatii?

Wolaytta sooddo yunbburshee Toophphiyaa giddon de'iyaa luxetta eqotatuppe issuwaa gididi luxanchchata keehi lo'o hanotan loohissiyoogaan erettees. Wolaytta sooddo yunbburshee 2018ML ooratta geliyaa luxanchchata ekkanawu giigidi naagees.

Zammaana goshshaa oosuwawu maadiyaa kaamiya coray issi keettaa karen eqqidagenne ya baggaara qassi irxxa maatay de'iyo duunekka de'ees. Ha heeray awan de'i?

Ortodoogise ammanuwa kaalliya asay bonchchiyo ximqqataa baalawu shiiqida asata. Ha baalay layittan layittan ortodoogise ammanuwa kaalliya asay keehi bonchchiyo baala.

Giya giddon dumma dumma katta ayfetta asay makkiyo buquran makkiddi bayzzosonna. Ha katta ayfiya maata meray de'iyo buquran makkiddi bayzzosonna.

Issi geela'o na'iya karetta suriyaara bootta shuraabiya moochchenaa booraago gongoluwa giyagaa maaya uttada ilim katta keettaa yaagiya xifatiyaa oyqqasu. Ha keettay awan diyagee?

"Yooyo gifaataa"yaagiya erissoy kaaamiyaa ogiya doonan diyagaa guyyessan ayibi dii? Aaho aspalttee erissuwa sinttan diyagaara simerettiyaa baajaajeti tiyettido qalamiya meray ayibee?

Ha sohuwan de'iyabay intte xeelliyo ay milatii? Ane hagan inttessi xeellin beettiyabaa issuwa issuwa sunttaa ubnaa xaafidi qonccissanawu danddayeetii woykko ereetii?

Woga xale woykko harggiyaassi xallees getettidi erettiyaa sa'aappe mokkiyaa maata qommuwaa ayba giidi xeeganawu danddayiyoona? Ha sohuwaan qassi ayssi maatay xayidee?

Caammay asaa naati bantta gediya woykko tohuwa ogiyan hemwttishin caddiyabaappenne xubbiyabaappe naagettanawu gediyan wottidi go'ettiyoba. Ikka ha"i wodiyan keehippe al"ees.

Addis ababa ambbaa garssan asay basooppe basooppe moorettidabaa ehi ehidi oliyoogan etmrettida issi xinqqiyaa heeray de'iyaagee he heeran diyaa asaa utissuwaa diggis shin kawoy hegaa ayssi xeelenee?

Bootta meraara de'iyaaba milatiyaa lambbaa woykko binziliyaa duuqqiyoo sohuwaa milatiyaa sohuwaappe ha baggaara naa"u asati bantta kushiyaa xeessan wottidi eqqidoosona.

Cora asay ammano keettan polettiya haattaa meechchaa oosuwa poliiddi de'iyagee beettes. Etappe guyye baggaara miittaappe giigida dirssayi, sintta baggaara qassi Toophphiya banddirayinne meechchaa polissiyagee beettees.

Issi karetta yelaga na"ayi ayipiyaan maxaaxiriyaa wottidi eqqidaaga miyyiyaan diya xuupe woyigii? Bolla baggaara adil"ee ciishsha mala kootiyaa mayiisishin garssa baggara diya shuraabee ayimalee?

Dumma dumma gandda heeran darotoo cora mittay, maatay, kaattay hehaanne hegaa malatiyabati de'oosona. Etakka asay dumma dummabatussi koshshiyagaadan oottidi go'ettoosona.

Puuttoy keehippe daro qommo maayoy appe oosettiyonne giiggiyo ho'iya heeran mokkiya dooza. Ha doozay wolayttan keehippe ho'iya heeran darotto mokees.

Issi bootta meray de'iyo wuygiya bollan naa''u caammati de'iyaageeta gidishin, ha caammatu qottay woykko utettay ay malatii? Caammati uttido ginaappe guuyeera de'iyaabay aybee?

Wolayittan wogga baala gidida gifaata bonchchiyo aaho dembban awaati shiiqidaageeti yechchaa bollan ashuwaa miccidi bambbariyakka gidduwan wottidi ayi haasayiyoonaa? Eta qoodayikka woyisee?

Issi bitanee adil"e ciishsha mala kootiya maayidi aappe garssaara bootta shamiziya maayidi manaaxxiriya ayifiyan wottidaagaa sunttay oonee? A meray ay malee?

Keehippe cora yelaga attuma naatinne macca naati aaho ano abbaara jalbban adussa ogiyaa awa biiddi diyoona? Eta kaaletti epiiddi de''iyaage oonee?

Ogiyappe sintta baggaara mittatinne lo"iya maatati lo"iya hanotan giigida mittati de'iyageetinne aybakko xaafetti uttidabay beettiyaba gidikkonne ha sohay awa heera geetettii?

Amaara biittara de'iyaa issi issi wogay nu biittaa wolaytta wogaara yiggi xeelliyoo wodiyan keehippe dummates. He biitta wogaa nusaaappe biida asay eranaashi metooteneshsha?

Keehippe cora asay abbaa bollan wolliwoluwaan biidi diyaage deexoy daridooge ha asa metoy gakanaw danddayene? Ha asassi aybba ashiyabi de'ii?

Maata meray de'iyo paappayay ka'iddi qassi adil'e ciishshawu laametiyaage miiko harggiyappe pattiyanne payatetta naagiya mita ayfe. Daro issi mala mita ayfetti puulatiddi diccosonna.

Woraappe kiyidi gaxan mela biittaa bollan barkka eqqida geleshshuwaa. Geleshshuwaappe guyye baggaara kumi uttida worayinne amiyyiyan meli uttida bone maatayi de'ees.

Toophphiya banddiray la'atettaa malaata. I oyqqido maata meray, adil'e ciishshay, zo'o meraynne gidduwan de'iya armay ubbaykka dumma dumma birshshettata immoosona.

Kaamee eqqiyo sohuwaan woykko issi sohuwaappe hara sohuwaa biyaa asata ba giddon caani uttidagee bolla baggaara mittatanne hara buqurata caaniidi de'iyaagee beettees.

Wolaytta biittaa asay ba kushiyan medhdhidi yettaa ho"ettanawu go"ettiiddi takkido yettaa miishshati aybee aybee? Ha yettaa miishshati aybippe aybippe merettana danddayiyoonaa?

Toophphiyaan de'iyaa erettida coraa gattiya eqotatuppe issuwaa gidida Wolaytta televizhiinee Wolaytta moottan de'iyaa deree asaa keehi maaddiiddi de'ees. Maadotuppe issoy doonaa dichchiyogaa.

Issi maataa mera qalaame tiyetto keettan dumma dumma so gido miishshati deosona. Hagettuppe issoy katta kattiyo zamaana xaruwa woykko disttiya, inkirityaa, zamaana inkiritiyaa woykko isttobbiyaa, bashiya. Hageeta aybawu shishobee?

Kaamiyaa ogee daro marccoy kiyin kaame issi sohuwappe hara sohuwa baanawu maadiyaba. Doozatti woykko mitatti asaa naatuyonne hara do'attu qumawu maadiya meretta imotta.

Keehippe lo'iyaa sohuwaan dumma dumma dereenne dembbay de'iyoo qassi miitaykka diccidaagee de'iyoo sohoy awa getetti woykko oona giidi xeegettanawu danddayii ereetii?

Bolla baggaara maata meray de'iyoo giddo ginaara qassi zo'o meray de'iyoo wursettan salo meraara de'iyaa banddiray awa biittaa banddiraa milatii?

Nu woosa keettan layttan layttan bonchchettiyaa qeeri naatu baalan ubbabaakka he qeeri naati kaalettidoogee lo'es shin woosa keettay etan waani ammanettidee?

Issi issi oge doonan caammaa qucciyaa naati bantta matan moobayliyaan kunttiyo kardde de'ees giyaa xuufiyaa kaqqi wottidi asay baakko yaana mala oottiyoogee ayba malaalii?

biraatappe meretida so miishshay qum'ettiddi uttidagaa giddon aybi diyakkonne ereeti? ya baggaranne ha baggara de'iya oyqqiyo miishshay aysi keehippe xoqqu giidee?

Nu heeran kawo oosanchcha asati de'iyaageeti guuran guuran denddidi makiina ogiyaa kiyidi dumma dumma bollaa qaattaa oottoosona shin hegaa eti ubbato oottiyoonaashsha?

Dereti ekkiyaa heeran eqqida yelaga maccanne attuma naatuppe guye baggaara aybi aybi beettii? Ha eqqida ichchashu naatu giddon aappun macca naati de'iyoonaa?

Alleequwaw qooriyan qachchiyo daro ali"o miishshaa ekkiyaa 'worqqaa' getettiyaagee de'ees. I ekkiyo gatekka a deexuwa keenaa, neen a shamma eray?

Dembban sa'a bollan dumma dumma maayoti de'oosona. qassi borkkotidi aqqiyoobatinne harabatikka de'iyaageetuppe sintta baggaara heezzu meraara de'iyaa purancce aybbe ?

Zo'iddinne mela giddida biittaa bolla mokidanne ciiyida doozay aybba geetettii? Ha xeelliyoode keehippe puulatti uttida naa"u maray de'iyo doozawu woyssu hayttati de'iyoonaa?

Shuchchay asaa naatussi daro go'aa immees hegeetuppe issoy asay ba keettaa yuushuwaa minttanawunne pooqiyaa keexxanawu maaddees. Asay dirssaa gimbbiyoogee kaysuwaa teqqanawu daro lo'o.

Asaa naatussi kattatettawunne bantta puulaa naaganawu maaddiya abikattoy qun"an shiiqi uttiis. Ha naa"u qun"an de'iya abkkattoykka ka"ibennagaappe denddaagan maata malatees.

Nu heeran issi koskkee de'iyaagee macca naatubaa xalaala bayzziyoogan erettidi de'iyaagee ooratta oorattabata gelissidoogaa taw michcho diyaara shammana gawttaasu shin aappun bira ekkaneeshsha?

Maxaafay luxiyaa naatussi woykko asaassi nabbabanawunne asay nabbabidi appe era demmanawu giigida miishsha. Maxaafay daro qommo mishshatuppe merettees hegeetikka shiittiyaa, biiriyaa woykko irssaassiyaa.

Issi yelaga na'iya addussa soossoy goggiyagappe sintta baggaara eqqada pude xeelaydda eqqaasu. Ha na'iyaa maaya uttido shuraabiya meray ay malati?

Nu biittee toophpheessi qoodan keehi cora olaa kaameti de'oosona. He kaametikka xoossapps garsaara nu biittiyoo loytti naagi wottidosona shin asay ayssi hirgii?

Yaa'an kuwa giddon uttida maccanne attuma asaa qoodayii muleera aappunee? ha uttida asaa giddon macca asaanne qeeri naatu qoodayi aappunee?

Ha"i daro ambbatun zammaana hanotan dooyettiya tukke keettatun meetettiyabatuppe keehin mal"iyageenne daro biraa ekkiyagee aybee? Ha qumay aybippe aybippe ka'ii?

Biittaa meray dumma dumma gidido sohuwaan beettiidi de'iyaagee ayba ayba meray? Qassi ha sohoy aybassi hagaadan hani uttidee oonee eriyay intte giddon?

Issi wogga kaamee asppaltte ogiyaara yiiddi de'iyaagaa gidishin, He kaamiya sunttay oonee? Ha kaamiyaappe sintta baggaara de'iya na'ay ay toggidi biiddi de'ii?

Coga woykko cora gattiya buqurappe issuwaa gidida silkke ha'i zammana hanotan yiidaage daro darobata gujjidi oottanaw maaddees. Ha silkkiya miyyiya eqqidaage aybbe?

Toophphiya giddon de'iya dalgga manttetuppe issuwa gidida amaara dalgga manttiyan aappunaa gidiya zannaqa sohoti de'oosona gaada qoppay? Hageetuppe salo gufanttuwan erettiyageeti oonee?

Bootta shammiziya garssaara maayidi bollaara karetta shurabiya maayida naati issi heeran salppiyan eqqi uttidaageeti aybbissi bantta de'iyoosan uttiibokkona? Eta essidabay aybbe?

cora asay tohuwan wottiyo caamati beettiyaagetuppe bagati ayssi karetta gididdonaa? Qassi i uttido sharay diyaagee ayssi maata meraassi lametti uttidee?

Wodiyan wodiyan polettiya mootta xekkaa daraphphatun dere asaappe denddiya oyshatussi gamma zaaroti imettiyonaa? Dere asay shiiqiyo man"eti wogaa qonccissiyo hanotay ay malee?

Issi na'ee kushiyan de'iya qeeri guutta miishshay beettiyagawu sunttay aybba geetettii? a Akka haattaa bolli baydda de'iyarissi shuraabee bulla gidikkokka uttidobay aybee?

Sa'aara gooshettiya guxunne maata meray de'oy suufa maataa matan de'iyaage aybba geteetti? Ha guuta guxunne ba bollan tookido keettay aybba maadi?

Taabootaa woossiyo keettaa asaassi ayyaanaamma haggaazuwa immiya cima asati kutaa maayidi guufiya oyqqi uttidosona. Eta guyyessan banttana kutan kammida macca asati doosona.

issi shuchchay eqqidaagaa matan naa'u asati diyaageetti beetoosona. ha shuchchaykka darotoo toophphiyaa giddon beettiya cora zanaqqa sohotuppe issuwaa gididi maaddees.

Bolla baggaara zo'o meray de'iyoo qorqqoro keettay beettiyoode giddo baggaara yaanne haa simmida paray de'iyoo sohoy nu biittan awa getetti xeegettii?

Kaame addussa ogiyaa kanttidi biidi lambba wurssichchiko baanaw danddayena. Hega gishshaw lambbay wurikko ha sohuwaa biidi ba koyyido keena duuqana danddayi?

Beni Wolaytta asay de'iyo keettay puulattida hanotan lo"iya birata dirssan diretti uttiis. Ha keettay baasettido yuushoy aaca malatiya maatan kamettiis.

bullukuwa danccada qassikka bollaara boota shurabiyaa maayada issi macca na'iya bana balada duraydda de'awus. ha na'iyaakka ha durssa siraata awuppe luxadee?

Issi gelao na'iyaa bootta maayuwaa bollan wolaytta wogaa maayuwaa gujjada keehin miccaydda doonan suutta tiyada ayfiya qilima uttasu. Ha na'iya huuphphiyan wolaytta wogaa maayuwaa qachcha uttasu Ha na'iya gin ayssi doonaa suuttan tiyade?

Ya baggaaranne ha baggaara naa"u wogga pooqeti de"iyaageetuppe gidduwan qassi xiiddaynne hara mittaykka de'ees. Ha wogga keettay de"iyoosay luxetta keettayiye hara kawo keettee?

Purancce caammay de'iyaage issoy issuwaara mura muretti uttiidaaga oone wottay? Guyye baggan gindiyan de'iyaa zo'ana ekkiyabay aybbe? An loyttada xeella.

Issi Dimmi giida woraa matan mexile issi muuziya puutee mokkiiddi diyaga matan qassi sharapay mokkiiddi des. Hagaa heeran keetti baawee?

Ambbaa giddon de'iya quma keettata gidin tukke keettati ubbay issi mala hanotaaninne issi mala xekkan keexettibookkona. Issoy issuwappe dariyageenne guuxiyageekka de'ees.

Heezzu meray de'iyo Toophphiya banddiray ubba heezzu merawukka birshshetta oykkidda Toophphiya asaa oonatettanne taarikiya yootiya bonchcho banddira. Ha banddiray kaqqetiyodenne woxiyoode oonikka qaaxanna koshenna.

Nu heeran issi koskke de'iyaagan zaytee keehi cora jarkkiyaara yiwttis shin he zaytiyaa eti jarkkiyaara shamanaw keehippe koyida asaw bayzziyoonaashsha ?

Issi suyqqiyaa giddo cora bayziyonne shammiyo buqquratuppe ha sohuwaani 'baaziyara' uttidagge ataraa, shumburaanne misiraa malattiyagetta. Gidoshshin ha bolla baggara diyaa cora xaaramusse ay oyqqide?

Ingglizzattuwan "digital Ethiopia" Yaagiya xifatee beettiyaaga matan issi bitanee eqqiis. ha bitanee diyaagee karetta koottiya maayidi issi mitaappe oosetidabaa bolan zempi eqqiis.

Hayttaa pude essidi corggochchi uttida karettaara bullaara walaketti uttido kanay guye baggaara bootta qalamiyan tiyetti uttida girggidda bolli keten"idaagee macceeyye attumee?

issi samppaa kummi uttida daro lo'iya ashoy diyaagee beettiyaagassi marccoy keehi al'o. ha ashoykka booraa shukkin beettiyaagaa giddidi miyoode mal'ees.

Cora merati issippe walaheti uttido dantteeliyaa xeelliyoode keehippe lo"iyaagee beettees. yaatiyaagee darotoo kattaa kammanawu woykko oydiyaa kammanawu maaddes yaagegetti erettees.

Kare biittaara dorssaa heemmiyaa asati bantta dorssaa payyebaa mizidinne keehippe kaafeyidi oyqqidoogee orddi ekkidinne gitatidi qassi meraarakka aybba lo'es giidetii?

Wolaytta dichchaa tohuwaa kaassaa citay hawaassa ambbaara woyttuwaa baaxiyaa gayttana w de'iyaagga he kaassaa be'anaw nu wolayttappe keehi cora asay baanaw de'iishsha?

Naa"u issi mala lee'e naati tohuwappe huuphiya gakkanawu karetta maayuwa maayidi karetta borsaa oyiqqidi miiccidi eqqidosona. Issinna garssaara maayi maayabeyikkeA?

Issi keettaa asay oottidi aqana danddayiyo goshshaa oosoti aybee aybee? Goshshaa oosuwa murutatettay gujjana mala goshshanchchatuppenne kawotettaappe naagettiyabati aybee aybee?

Asay bari keettaa piulayanaassinne loyttanawu dumma dumma lo'iya maggarajjaa kaqqoosona. Hagee qassi keettaa puulaa keehippe loytteesi shin daro marccuwa ekkees.

issi sohuwan eqqi uttida cora maccanne attuma asati diyaageetussi away ayssi soo geliidi beetii? qassi etaara de'iyaa na"aa kushiyan diya miishshay aybee?

Issi ambbaa garssaan bullaali uttida heeran daro mittikka tokketibeenna sohuwan naa'u baggaara biya asppaltte ogeeenne asay tohuwan hemettiyo ogee beettiyaaga gidishiin hefintta baggan bilooketiyaa doori doori wottoogee dees.

Cora asay diyo heeran issi bitanenne issi mishshirera issi gela'o na'iyaa mashsha oyqqada cenggurssa oyqqada bitaniyaa haasayisaydda deawusu. Cora mashshay baacay, kalttay deiyo sohoy giya heereye?

Asaa naati bantta puulaa kaseegaappe gujjanawu daro wode bantta qooriyan gidin kushiyan wottiyo alleeqoti de'oosona. Ikka qassi keehi al"onne bonchchoba.

Issi macca naati bantta puulaa naagiyo miishshaa shammiyo keettaa giddon daro buqurati de'oosona. Ha bolla bagi kessidoogawu gatee woyisa gidanee?

Wogga aaho keettaa giddooni cora asay uttanaw giigida oyideti de'oosona. Ha oyidetuppe oyiddaa bollan seeraa naagissiyaageeti uttidi ayibaa ezgiiddi de'iyona

Biitta sarotettaa naagisiyaagetti issoy issuwawu immiyo sarotta ogee hara asaa sarota ogiyappe dummatees. Immattay yiiyode huuphphe mocconay qassi kare biittappekka yiiyode hegadan mokkoosona.

Issi yelaga na'ay ba huuphphiyaan kopiyyaa wottidi sinttaw simmidi aybaa xeelliidi de'ii? appe guyye baggara de'iyaa attuma na'ay ayba meraara de'iyaa kootiyaa mayidee?

Kuuttoy heemmin daro maaduwaa immiya so meedoosatu giddoppe issuwaa. Kuttuwaa phuphphulleenne ashoy nu bollaa gimbbiya pirootiiniya geetettiyagaa bantta giddon oyqqidosona.

Keehippe puulatti uttida woykko injjetida sohoy giigi uttidaagee beettees. Ha sohuwaanikka darotoo bullachchaa woykko dumma dumma makisotta oottanawu go'ees. Ha sohuwaanikka cora upuupati de'oosona.

Pootuwa yaagiya xifatee beettiyaagaassi garssa bagaara hara xifatee beettoyaagee woygii? Qassi i xaafettido sohuwan beetiya karetta sohuwan beettiya miishshay aybba geetettii?

Yelaga arssa huuphiya ciirissida puulanchcha yaa simmidi xeelliya na'ay ayi oottiiddi de'ii? I mayyido shuraabiya meray ayi mala qalamiyara dii?

Masqqalawu wogga attuma asayi shiiqidi lekkiyaa kaassa kaa''iddi diyooga bessiyaa telbeejiinee ayigee? Ha kaassa kaa''ddi diya attuma asaa qoodayi woyisee?

issi keettaa kifiliya giddon farannicheriyappe oosettida uttanassi maddiya oyde lo''o hanotan giigi uttidaage de'ees, ha oydiya gatee giya bolla ay keene?

naa''u kacciyaara de'iyaa qassi be'anawukka keehin yashshiya wora do'a sunntaa eray? ha do'ay geliddan yedhdhido asi ha attanaw dandday ?

Issi xooqqa pooqe keettaa kiyiyoosara daro asati pudenne duge kiyiidi de'iyaageti beettoosona. Qassi ha gayyee issi gutti daro asaa kessanawu danddayees.

Maxaafa keettay luxanchchati gelidi nabbabanwu woykko eraa shammanawu maaddiyaa keetta. Maxaafa keettan luxanchchati uttiyo oydenne maxaafaa wottiyo xarapheezzay giigidi naagees.

Goshshachchay ba goshshaa oosuwaa oottanaw kiyiiddi biidi ba booraa laaganaw gatimay injjetenna gishshaw bason xurqqayiyaa dooqqidi efiyoogee keehippe lo'ees shin he xurqqayee boorata qohenneshsha?

Ha"i wodiyan keexettiya zammaana pooqeti bantta giddon dumma dummabata kunttidi oyqqoosona. Ha pooqeti lo"o haggaazaa immiyogaappe gujuwan ayfiyan xeelliyo wodekka keehippe lo"oosona.

Hagan intte be'iiddi de'iyo odo yeechchaa woykko meezetido qaalan gaazexaa bollan de'iya xuufee, woygiya xuufee qonccissanay oonee? Misileekka aybee aybee?

Hagan bettiya karettabay aybakko akeeki xeellidi yootana danddayeetii? Aapun caammaynne caanmaappe guyye baggaara ha buquray beettiyabay aybakko eta meraara yootuuteetii?

Ogiyan bollan cora asay boottaa naxalaa qooriyan xaaxidi yaanne haa hemettiiddi beettes. Orttodookise ammanuwa kaalliya asay darotoo naxalaa maayidi bantta ammanuwaa qonccissoosona.

Asi guye baggaara oonne uttibenna paraa gariyaa waaxi wottidoogee beettiyaagee de'iyoode garssa baggaara a eeshshoy beettees. ha gaarekka naa"u goomaara de'ees.

Seeraa naagissiyaageeti eqqidi issippe tobbiiddi doosona. Darotoo hagaadan shiiqiyoy asay asaara oyettikko woyikko seeraa menttiyo wodiyan hagaadan gakkidi asaa daafaappe ashshoosona.

Ha sohuwan de'iya cora asati ay oottiiddi de'iyaba malatiyonaa? Ha asati maayido maayoy awa biittaa wogaa qonccissiya maayo giidi qoppeetii?

Bodditte ambbaa aysuwan de'iya kawoba gidenna luxetta keettatuppe daro luxanchchata paaciyan aattiyogan erettiyagee awugee? Birayt maynd ee luxetta keettay awude baasettidee?

Irifoonee silkkee haasayiyobaanne yexxiyobaa issi izaawu barkka siyanawu maaddiya zammaana miishsha. Daroto silkkee de'iyo asay irifooniyaa hayttan wottidi yettaa siyees.

Oyddu uttiyo oydeti de'iyaageeti issi xaraphpheeza yuushuwan shiiqi uttidoosona. Ha oyde de'iyo kifiliya meray ay malati? garssa baggay sa'ay aybbissi mooretide?

Qoodan oyddu gidiya macca issi mala luxetta keettaa yuuniformiya maayidi deskkiya bolli bantta maxaafaa micci wottidaageeti de'oosona. Etappekka issiniya uttada pude xoqqu gaada xeelliyode heezzati qassi eqqi uttidosona.

Dumma dumma oosotuyyo aagaadan aagaadan oottiyonne qassi eta ooso siraatayi de'ees. Leemisuwassi issi biittaa zal''e oosuwa yuushuwan de'iya kaalettiya asati shiiqidi tobbanaassi koshshees.

Keppoy macca asay oyissaa penttissiidde yeggikko keehi peenuwa sawettes. Ay hagaa xallee hayittan tukkiyan yegginkka hara maatatuura shiiqidi pala mal'ettes.

issi asa milatiya misile ba bollan wotido duummaa duummaa puula miishshati aybippe mereetiddaakkonne ereeti? issi issi puula miishshay shiqqidi issi sohuwan uttiyakko lo'anabaa milati?

Karetta kootiya maayidi garssaara bootta shamiziya maayidi ba kushiya wogga biradhdhiya xoqqu oottidi ba sinttan cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa wottidi ay oottii?

Michchoontinne ishshanti bantta kaayan kaayan de"oosona. Timirtte asaa naatuyo keehippe kooshshiyaga giidishin toophphiyaan taamarida taamariya salo guufantton ambasadare gidaasu gees. Timirtiya taamariyooge asaa naatusi keehi kooshiyaagenne maaddiyaaga

Hariya giyo so medosay dumma dumma buqura caanannawu maadiya asaara issippe de'iya so gamma mehe. Ha mehiyan asay mittanne harabba caanees.

Asay wogga mitta qanxxidinne massi giigissidi udulaanne udula mitta medhdhidi giyaa efidi bayzoosona shin he udulaya etaw daro biraa ekkiisha?

Oydiya bolla uttidaage haatta woykko dumma dumma ushsha uyanawu maadiya zamaana ushsha uyiyo buqura. Ha zammaana buquray qassi kunddikko eesuwan me'ees.

Asay ponppaan hasayiyoo wode cenggurssay moorettena mala giigissanwu maaddiyaa daro miishshaa ekki shamettiyaa buquraa sunttay aybaa getetti xeegettii? a meraykka aybaa milatii?

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida naa"u asati sintta baggaara asaa haa xeelliyoode eta miyiyaan issi yelaga na'ay ba kushiyaan ay oyqqi eqqidee?

Wolaytta biittan qayye ashuwara miyo bambbariyan gujettiya sawo maatati aybee aybee? Ha"i wodiyan zammaanatettaara gayttidaagan qayye Ashuwara meetettiya buddenaynne daabboy ay keena injjetii?

Ha intte be'iddi de'iyo issi barkka uttida buquraa sunttaa intte heeran asay aybaa giidi xeesii? Qssi ha buquray daro awan beettii?

Issi lambbaa caannida guyye baggay adildhhdhe ciishsha malatiya wogga kaame sinttawu biid diyaaga gidishiin a huphphiyankka issi yelaga attuma na'ay kaamiya bolli eqqidi mabirattiya birattaa oyqqi uttis .

Hayle utteelenne shemppiyo sohuwa gidiya keettay hagappe kase wodiyan daro asay yiidi shemppiyoosa gididi erettees shin ha'i hega geliyaa asa qooday ayssi guuxxide?

Issi wolaytta wogaa qonccisiyaa malatay a bollan deiyo issi maxaafan xahay yaagiyabay beetiyoge ayba ayba naaqasha oyqqide? Ha maaxaafa xaafidage ayba boxooxissidi xaafide?

Orttodokkissee ammano keettay issi kaamiya ogiya matan de'iyagaa bollan Toophiyaa banddiraa yushshi attidi kaqi wotidogee aybisee? keehippe lo'iya ammano keettay wolaytta soddo ambba giddon awuga heeran de'iyakko ereetii?

Qum"uwaara de'iya saynee daro asaa naati so giddon go'ettiyo miishshatuppe issuwaa. Ha sayniyaa qommoy ka'ida qumaa giddo qumaa mooriyabati gelenaadan maaddes.

Cora xuufetta bantta giddon oyqida pidda woraqatay xifatiyaappe kareera qassi dumma dumma misiletaka oyqqi uttiis. qassi bollaaranne garssaara zo'o qalamiyaan tiyetti uttiis.

Issi gela''o maca na'iya ba huuphiya loyttada dooqisa uttada ya zaara uttidaasu. qassi a yaa simmada miiccaydda de'iyoobay aybbe ?

Ha"i ha"i dariya bagga xoossaa haggaaziya asaykka qalamiya luxettaa minttidi luxiiddi de'oosona. Ha qalamiya minttidi luxiyogaa qaalay woygyakkonne qoncciyan akeekanawu eta minttidi maaddees.

Issi ordde misiray de'iyaagaaa asambbussa xiixxidi bayzziyyaa keetta de'iyaagee qancaara shmiigidosona shin he misiraa shammi ekkanaw gatee aappunan de'iishsha ?

Issi cima bitanee qophiyaa huuphiyan wottidi uuttaa gidon toho bollan utti wottiis. Uuttay qumatetawu maadiyaa daro qommuwaan giigana danddayiyaa katta common.

Cora attuma asaynne cora macca asay issi sohuwa shiiqidi ay oottiiddi de'iyaba malatiyonaa? Eti maayido maayoy awa biittaa qonccissiya maayo?

Wogga xekkaara de'iyaa keettay de'iyoosan giddo ginan de'iyaa heezzu mittatuppe gidduwaan de'iyaa mitten de'iyaa banddiraa meray ayba meraa milatii odite?

issi keehi lo''iyaa keettay diyaagaa matan beettiya maatay awa heeraa bessii? qassi etappe bagatti diyaageeti adil'e ciishsha meraa oyqqido gaasoy aybee?

Akaafay daro go"aa immiya zammaana birata miishshatuppe issuwaa. Bookkido biittaa kaashanawu keehippe injje gidiyo gishshawu darota biittaa bookkiiddi akaafaa go'etteettes .

Urqqa miishshay kushe hiilla buqurata medhdhiya hiillanchchiya biitta bookkadda medhdhiyo urqqa miishsha. Ha urqqa miishshay asaa naatussi gala gala peeshawu koshiyaba.

Keehi aaho dembban cira mehiya asay heemmanwu kessidoogee maataa yuuyi yuuyidi miidde de'ees. Hagaa mala sohoy miizzaa yuushidi kalissidi mizanawu keehi maadees.

Daro qumaa qommoti kattaa keettaa giddon de'anawu danddayoosona. Ha intte be'iyo qumaa qommoy phuuphphulliya kattidi buddenaara giigissidi maanawu shiishshidi wottoogaa.

issi shuchcha keettaa karen beettiya haattay saluwaa pude phixxilliyaagee beetees. ha keettaykka asaa yeemmoyanaassi zanaqqadan hannidi asaa keehi daruwaa miishshaa demmanaassikka maadees.

Issi issi asati bantta gaden mokkidabaa giyaa efidi oge doonan uttidi bayzzoosona shin he zal'ee eta daro miishshaa miziishsha ?

Issi keehippe gastta aayiya keehippe daronne deexxiya mita ba zokkuwan ba'adda issi sohuwappe hara sohuwa efayidde de'awussu. Ha aaye matan issi guta mariya eqaasu.

Giyaan daro qommo so giddo miishshata bayzziyo sohoy de'ees, Hegaadaanikka qassi shammiyo sohoykka de'ees. Yenjeeloy shayyiyaa bollan gujjin shayyiyaa Pala mal'ettees.

Meraara karetta gidida waada yaagiyoo macca miizati issippe giyaan eqqidaageti beettoosona. ha miizzati qassi daro biraa ekkiyoogappe harabay maattaakka hegaadan maaxxoosona.

Ka'idanne ka'ibeenna kattati adussa wodiyassi moorettennan takkana mal wottiyo zammaana buquray ayba geetettii? Ha buquraa giddon uttana danddayiya qumaa qommoti aybee aybee?

Ha giddon baalay gakkanaaniyoogaara keehi cora oyssay giyan de'iyaagaa nuso aayiyaa shamana ga uttaasu shin he oyssaa gatee kaseegaappe lottidi gujjideeshshaa?

issi biitta kassiyoo biratappe oosettida shalkkiya giyo buquray giyan bayzzanaw ehi wottidoogee issi sohuwan de'iyaaga gatee aappuna gidaneshsha? qassi a bayzziyaagee oonee?

Attuma asati dullaa oyikkin maccaara qassi ba huuphiya duge yeddada etappe sintta baggaara eqqidaari meray ayibee? Etappe guyye baggaara diya dozzay ayibee?

Dungizzaa maayidi diriiphaa bollan durssawu kiyidi duriiddi de'iyaa asatu qooday woysee? Maahiyaa calaa maayidi gonddalliyaa oyqqidi duriyaa yelagaappe sintta baggaara aybee beettiyay?

Issi keehippe lo'idinne qassikka oyqqiyo sohuwaara de'iyaa disttiyaa nuso aayiyaa shamma ehiidoogan kattido kattaa miyo wodiyan he disttiyan ka'ida kattay aybba lo'ees giidetii?

Ciishshay ogiyaa doonan diyagaa matan ziiriyan woyikko maaran dooretti uttida bilookkeetiya doorida uraa sunttay oonee? Ha blokkeetiya go'oyikkaa ayiba gaanee?

Wolaytta sooddon issi aayo qaaliwote woosa keettay de'iyaagee bolla baggaara duge xeelliyoo wodiyan keehippe aduqqi uttidaagee ayba lo'es giidetii ?

Dumma dumma puulaban giigidi nuusi ha beettiya quma keettaa sunttay oonee? Ha keettan ha bagga gaxaara barkka uttida bitane maayido maayoyi ay malee?

Bulla shamisee qitaa danddayiyogaa issitoo meeccin daro wodiyaa mayizzes. Huuphiya suuppan dooqissiyoogee puulaa gujjiyoogaaninne ubbakka qachchiddi pixiiddi waayettiyoogaa shemppissiyoogan maaddes.

Bollaa mecetti simmidi tiyettiyo qibatee woykko looshiniyaa yaagiyooge bayzziyo keettan issoy issuwaa bolli uttidagee beettees. Hegeekka dumma dumma meraara de'ees.

Dumma dumma macca naati bantassi ogiy, giyaa gidin bantta qoppido sohuwa biiddi marccuwa woykko biraa yeggidi oyqqiyo borssaassi qooday aappunee?

Tungga ambbaa aysuwa adussa layttatussi kaalettidanne minotettan darotussi leemiso gidana danddayiya macca kaalettiyara oona geetettiyonaa? Nu ambbaa aysuwa kaalettiya godattentti ha godatteeppe ay eraa ekkana bessiyonaa?

Ha zal'e keetta pengeeninne keetta giddon di'iyaa buquratu qommoyinne sunttay aybee aybee? Zal'e keettaa penggene eqqida gastta attuma bitanee ay mala maayuwaa maayi uttidee?

Issi huuphiyara bo'ay miido bitanee eqidi I ba ayfiyan wotido zamaana buquray aybee? Ha bitaniyaasi qooriyan de'iyaa maayuwa meray aybee?

Issi konsso wogaa maayuwaa maayida karetta cima bitanee daro shuchchaa shiishshidi issuwaa issuwaa bollan dooridi keeliddi de''iiyyee? Appe guyye baggan diyyage ayiibee?

Osos kifiliya giddon oyddu tohuwaara de'iyaa maashinee uttidaaga bolli uttida asai baawa shin ha maashine aybba go"a immanaw dandday ?

Biitta giddo baaburiya kaamiya giyooge kase wodiyan nu biitta garssan daro go''a immiyoogan eretena shin ha'i wodiyaan keehippe maaddiyaa gidiyooga eray?

Buttullaara kumi pogettibeenn ushshaa bollan gorgise biiraa yaagiya xuufee ayissi boottan xaafetti uttidee? Ha ushshay asaa naatussi immiyo go'ay ayibee?

Heezzu buttullaara pogetti uttida ushshay diyaagee uttido oyidee tiyetti uttido qalamee ayibee? Ha buttullaara uttida ushshatu go'ay asaa naatussi ayibee?

Toophphiya biittaa maccanne attuma puulanchchati salo gufantto xekkan puulatettan xooniiddi de'oosona. Ha puulanchcha naati biittiyo eretissiyo oosuwakka minttidi oottiiddi de'oosona.

Asay bana koshidabaa shammi ekkiyoo suyqiyaa yaagiyoosay beettiyaagan dumma dumma buqurati kaqetti uttidosona. huuphessa baggaara salo meraa bolli safarikom yaagiyaa xifatee de'ees.

Kushe hiillan massi molidi medhdhiyo buqurati de'oosona gidikkonne ha aydotu meray aybee? Oydetuppe sintta baggaara de'iyagee isponjjee geli uttidoogee aybaa geetettii?

Beni wode asay baatiriyaa shammi ehidi xomppiyoogee wurikko he baatiriyaassi shuchchaa shammidi ehiyoogan ooraxxissi ooraxxissidi xomppoosona shin he shuchchay ha'i biittaappe xayibeenee?

Kaamee adhiyo wogga ogiyaa miyiyaan asawu beettana mala xoqqan kaqetti uttida xifatee aybaa odii? qassi a miyiyaan woysu naati eqqidonaa?

Asayi issippe gididi oottiyoge darobawu maaddes. Leemisuwawu goshshaa oosuwa; keettaa keexxiyooga gidin hara oosotakka issippe oottiiddi issoy haraappe eraakka ekkoosona.

Issi shooqaa murutta hanotan liiqqissidi goyiiddo biittan daro asati ayba zerettaa zeeriidi diyonaa? Ha bagaageeti zeriyode hankkooti ayssi co"u giidi xeelliyonaa?

Issi bulla meray de'iyo saaxine malatiyaa buquraa bollan zazzariyan uttidabay aybee? He zazzariyaara de'iyaabawu meray ay malatii? Zazzaree de'iyoosaappe xoqqu giidi beettiyabay aybee?

issi masooppiya kumi uttida cora mal'iya qumaa be'aydda days. ha qumaa qommoy darotoo asaassi bolaa ho'uwanne minotettaa immiya kataa qommotuppe issuwa.

Naa"u eqqida naati uttida naatussi ehiidi aybbakko immiidi de'iyaagetuppe issioy wolayta dungguzappe osettida dungguzza maayi uttiis, shin hinkkoy maayidooge ay malatii?

Ushsha keettan aaho saafaa bollan uttida birilletun mattoyiya essay kookkiya gakki duuqettiis. Appe haahuwan qassi kattaa aattidi miyo samppay eqqiis.

Naa''u yelaga wodalla naati kaamiyaappe wottiide de'iyo ushsha qommoy aybbe? Etti kaamiyaappe wotiyonne caaniyo ushsha keettaasi de'iyaa meray aybba milatti?

Wolaytta dere asaa oonatettaa qonccissiyanne kawotettaynne issi issi buzo dureti oottido lo"o oosotussi dere asaa oonatettaa qonccissiyo giday ay keenee? Ha sohoti awan awan de'iyonaa?

Wolaytta asay baalaassinne dumma dumma wolqqaama makkisotussi hegaadankka bonchcho imattaa mokkanawu kattiyo wogo kattatuppe sinttatiyagee awugee? Muchchuwa kattanawu koshshiyabati aybee aybee?

Issi keettaa malatiyaga giddon dumma dumma puute qommoti de'osona. Haga giddon issi bitane qassi pootoy bagga ekkido issoykka de'ees. Ha sohuwaa awa heeran demmanawu danddayiyo? Ha Puute qommoti aybe aybe?

cora burcce shuchchappe shishshidi dooriyddi de'iya bitane maayido maayoy awa bittaa woga maayokkonne ereeti? aysi bitane shuchchaa issi sohuwa shiishshiddi dooriyaakkonee ereeti?

Ganddan de'iya deretettaa kifileti bantta naata ay ogiyan ogiyan dichchana danddayiyoonaa? Ganddaa asay heemmidi gujo miishshaa demmanawu danddayiyo so meheti aybee aybee?

Guutta naata luxissanawu maaddiya dumma dumma doozatuugee, medoosatuugee qassikka hara harabatu misiliyaara diya maxaafati de'oosona. Ha maxaafay bayzzettiyo Sohoy awaanee?

Nuuni ubbabaakka oottanawu leemisuwawu bayzzanawu shammanawu marccuwa go'etteettes. Nu go'ettishin woraqata marccoy pooshettikko he pooshettidaaga oyttanaassi gidinwoykko nu sooni issibaa kaqqanaassi masttiishiya go'etteettes.

Asaa harggiyappe akkamiddi pattiya eranchchay woykko aakkime harggidda asaa ba dumma dumma buquran xeeles. Ha eranchchay asaa shukkiddi harggiya gomppappe kesees.

Zal"anchchay bana zal"iyo kattan zemppissidi cora kattaanne shuquwa qommota xeelliiddi de'es. Ha zal"anchchappe guyye baggaara qassi hara bayizziyobati kaqqetti kaqqetti uttidosona.

Issi giyaa giddon daro asay shammiyaagenne bayzziyaagee beettiyoode sa'ankka daro buqurati beettoosona. ha baggaara macca na'iyaa suriyaa gixxidaara issiniyaa beettawus.

oyddu asati diyaageeti kuwaassiyaa kaa'iidi diyaageetuppe issi baitanee boottaa maayiddo gaasoy aybissee? hegaa xalaala gidennan naa"ati qassi suutta meraara diyaaga ayssi maayidonaa?

Jarkkaane so giddo mishshatuppe issuwaa gididi ayyo go'ay gukkiyaabata aani tigidi wottanawu maaddees. Quma keettay asay ba marccuwaan shammidi maanawu qumaa giigissidi wottees.

Issi binnaanaa adussa maccaasiyaa issisan uttidaaro gidishin, A maayido shuraabiya meraynne kootiyaa meray ay malee? Ippe zokkossa ginaara de'iyaabatussi meray ay malee?

Awaashshe bankkee toophphiya giddon de'iya cora buzo bankketuppe issuwa. Ha bankkee biittaawatussi daro haggaazaa immiyigaappe gujuwan biittee puulatettaa gujjiya keettata keexxiiddi de'oosona.

Deree usuppun xeetu miteriyaappe bolla gidida xoqattettay de'iyo biitta qotta. Ha sohoy mokiyabawunne doliyabawu ubbaqassika medosati qosettanawu keehippe injjettiya soho.

Ha eqqida siiriyaranne doonara karetta gididda hayqqidabanne qassikka ashuwaa keehippe dosiya medosay aybba geetetti? Ha medosay sitti ootiddi pude essi uttidoge aybee?

Haddirssa baggaara adde kuttuwaa miyyiyaan diyaa indde kuttotu qoodayi woyisaa gakkanee? Ushachcha baggan diyaa issi indde kuttiyaa woyisu marata haphphadee?

Kaltta tuutiyaa giyoogee issi issi mittaa qommotuppe hiillanchchatu kushiyan giigiyaa mittaa qanxxanawunne qeranawu kaltta ayfiyaa aattiyoo miishsha. Ubba mittaa qommoti kaltta tuutiyaawu hanokkonna.

Ziiriyan issippe awan sa'an duge uttida attuma asati qooday aappunee? Etappe miyyessan diya wogga daro asaa caaniya kaamee ayissi eqqidee?

issi mitaa boli kaqetti uttida sure curqqati diyaageeti ayssi kaqetti uttidonaa? ha surettussi diya karetta meray diyoogaappe hankko meray aappun biraa ekkii?

Achchaa kessi wottida guyye baggaara yedhiyoo sohuwaan issi macca naatu caammay de'iyaagee xeelliyoode he, etishin ongiyaaba milatees. qassi ha caammaykka naa"a xeelliyoode.

Ha"i wodiyan daro keettatussi koshshiya buqurata asay birataappe ootissees. Ha birataappe oosettiya buqurati so giddon adussa wodiyassi moorettennan haggaaziyogan erettoosona.

Maattawu gooba gidiya Keene miizzati bantta sinttan yegetta kattaa miiddi guuraa xalqqiyan eqqidosona. Ha heezzu mehetuppe guyyeera asay coratti uttiis.

Wolaytta biittan ha'i zammanidi Toophiya giddon yaagiya xifaatiyappe garssa baggaara de'iyaa xifatee aybba kiitaa aattii? Qassi I hegan ayssi uttidee?

naa''u asati yaaranne haaraa bantta kushiyan oyqqidi xoqqu oottidi bessiidi de'iyo salo malati ekkiya meray de'iyo miishshaa ayba getetti xeesetti?

Dumma dumma mittaa massiidi mashiniyaan gelissidoogee oydiyaa, xaraphezaanne hara dumma dumma so miishshata oottanawu maaddiyagee aybaa getetti xeegettii ane odite?

Issi haattaa ollappe kessiya zammaana miishshaa matan deelli uttidaage aybe? Ha zamaana miishsha matan de'iya camaa meray ayba mera malati?

Naa'u atumanne issi macca geela'o na'iyaa eqidaagetuppe maccaara maayido puula maayuwaa meray aybee? Ha geela'iyaanne naa'u atuma asati eqiddo sohoy awee?

Bolla baggaa muumeera maataa kammidi garssa baggaa mittaan keexxidooga urqqaa meeshidoogee nu wolayittan jagiira keettaa getettes. Ha keettayi daanawukka daro injjetes.

Asay giyaa giddo gelidi bana lo"idabaa shammana mala sa'aan micetti uttida kattatu qommoy aybaa aybaa getetti xegettii? Qassi mishiriyaa ayssi kushiyaa ba huuphphiyaan wottadee?

Karetta kootiyaara boota shuraabiyaara maayida bitane wolayitta telbejiiniyan ay odiddi de''ii? Appe guyye baggan ya baggaaninne ha baggan kaqettida baddiray ay maalaati?

Issi keettaa asay diyoosaappe diyoosaappe shiiqidi baalaa bonchchanawu yiidaageeti dungguzaanne bullukkuwa maayidi kattaanne ishshaa bantta sinttan wottidi miiddi de'oosona shin ayssi sa'an uttidonaa?

Hagee kase wode asay televizhiiniyaa yaagiyoogaa ba ayfiyaan misiliyaa be'iidi naqaashshaa siyoo buquraappe issuwaa getettiyaagaa be'iidi de'iyooge meran karetta mera.

Kuwaasiya kaa'iyo dembbay yelaga naati bantta huuphiya shemppissanawu shiiqiyoonne kuwaasiya ponqqiyo soho. Ha kuwaasiya kaassay qassi nu Toophphiyassi gidin salo gupantton marccuwa demmiyo oge.

Cora asati dumma dumma yeettaa puulayanawunne yeettaa shonggaa guujanaw maaddiyaa buqurata oyqqidaageti bantta doonan woottidi punniidi haa simmi eqqidaageti beettoosona.

Toho kuwaasiya meezetiyogeenne minttidi annaacettiyogee bollaassinne kahaa dichchaassi immiyo maadoy aybee aybee? Bollaanne kahaa maaduwappe gujuwan mishshaaranne dere asaa medhdhiyo dabbotettaa yuushuwan de'iya betray ay malee?

Oge doonaa loyittiyo baaso oosuwa oottidoogan tukkiya uyiyo sohuwa daro puulayiyabata go'ettidi loyittidi giigissidoogee diyagan asay uttis. Tukkiya essiya asi baaweyye?

Issi guutta woraqattan karetta biiriyan xuufe xaafetti uttidaagappe guye bagan keehippe puulatti uttidda doozay aybe? Ha doozaasi huuphphiyan bootta meray de'iyooge aybe?

Xoossaa qaala siyiyaa xoossa keetta asati uttidaageetuppe sinttan de'iyaa yelaga naati uttido buquray aybee? Ha xoossaa qaala siyiya asati aybba ammanuwaa kaalliyaageeti?

Issi gastta bitane karetta kootiya bootta shamiziyara maayidi uttidaagaa sinttan cora cenggurssaa xoqqu oottiyaa buquray de'es. Appe guyye baggaara Toophiyaa bandiray diyagaappe hankkoy awa bandiree?

Issi bitane appe ya baggaara issi boottaba xallay de'iyobay kaqqettido saaleda sinttan eqqidi ayi hasayidi dei? Ha bitane eqqido keettay awa heeran de'ii?

Nu toophiya xaatta moconaa ayissiya dotoriya ahmeda abi darobaa laammida asa. Ha dottoree ha shaatiyan toophphiya kaalettiiddi diya bonchchettida asa.

Lo"o ogeenne aaho ogee awa biittaassikka gidin awa heerankka keehi koshshiyaba. Lo"o ogee de'ennan xaykko he heeran kaamiya danoy gakkana danddayees.

Ha keehippe lo"i uttida sohuwaa daro miishshaa ekkidi giigidaagaa ayssi hagaadan laaliyoonaa? Qassi eti kolanawu go"ettiyoo miishshatu sunttay aybee aybee?

Issi issi macca naati keehi lo'iyoogappe denddidagan attuma asay malaalettidi xeela xallan daro wodiya wurssidi de'iyooge daro attuma asaa oyshsha kiyibeneshsha?

Wolaytta giddon dumma dumma allaxxiyo sohota woykko zannaqqata demmanawu danddayoos. Ajjooraa soossoykka asay daro kitimaa qanxxidi biidi xomoosiyo sohuwappe issuwa.

Hagee na'ay awan uttidaba malatii? I uttidoy huuphee keettaa giddon gididi I bari huuphiya qanxxissido qanxxissoy inttena lo'iiyye woykko lo'ennee?

Issi geela'onne yelaga gidida na'iyaa bootta qamisiyaa maayidaara ba naa"u kushiyaa ya bagginne ha baggi zaaridaara ba huuphphiyaan ayi milatiyaa qalamiyaa tiyadee?

Issi luxetta keettaa giddon issi luxissiyaaranne luxanchchati de'iyaageeta gidishin, luxanchchti maayido shuraabiyaa meray ay malee? Luxissiyaara bolla baggaara maayido kootiyaa meray ay malee?

Nu heeran issi ushsha keettay de'iyaagan daro asay he keettan uyi uyidi bes shin issi issi cima asay ganddigaariiddi biyoogee ayba iitees giidetii?

Zammaana maayuwa tokkisiyo miishshay maayuwa puulatettaa nagissanawu gita beeraa bessees. Ha buquraa go"ettiiddi naagettana xayikko gita qohuwa maayuwa bollan gattana danddayees.

Boyyee biittan tokkin biitta garssan turaappe unkkuwa immiya katta qommo gididi masqqalanne baala wodetun keehippe bonchchettida katta geetettees. Gidduwan shaatiyan de'iyaage a tushkkidi maanaassi maaddeees.

Dumma dumma asay hanno gakkanaashin go"ettiyo so giddo miishshati beettiyaagetu giddon jabanay, shaatee, kereenne qassi hara buquratikka maraara sa'an de'iyaageti beettoosna.

Issi macca na'iya ba huuphiya duge tokkosissada haa simma miiccaydda de'anawu. Ha I huuphee lo'anaadan oottidabay ha I sinttan de'iya qibaatiya.

Qeeri na'ay dirssappe kareera uttidi asaa deexotettaa likkiyo maashiniya oyqqidi asaa likissi likissi bessiyaage asappe biraa ekkiye coo bessii ?

Asa hemettanawu gidin kaameekka baanwu giigida wogga ogee de'iyagaa doonan qassi daro marccuwa kessidi eranchchay xeegettin puulattidi keexettida keettay beettees.

Ha dumma dumma meraara de'iya qassikka xorgganetti uttidanne A bollan dumma dumma sunttay xaafetti uttidoogaa ubbakka qottaykka dumma dumma gididoogee aybee?

Mela de'iya dembba sohuwa maata xalaalay mokki uttiis. Ha maata giddon ossi karetta kare medoosiya uttidaara de'iyaara sinttaw oona wochchaydda de'ay?

Penggee zo"o nne bootta magalashuwan puulatta keettaa liiphiyan de'iya xuufee dummatiya asho keetta yaagees. Ha keettaappe sintta baggaara naa"u qeeri kaameti eqqidosona.

Toophphiya giddon asay bayo ashshees likke giidi ammaniyo cora ammano keettati de'oosona. Hegeetikka naxalaa maayidi geliyo woossa keettay orttodookissiyaa qassikka hara dumma dumma ammmanotikka de'oosona.

Toophphiya giddon dumma dumma woosa keettati de'iyageetu giddoppe amaridaageeti kaalliyageeta. Hegeetikka Piroottesttanttiya, Orttodoogisiya, kaatoolikiya, hawaaraatiyanne hegaanne hegaa malatiyageeti dumma dummasan de'oosona.

Wolaytta asaanne deriyaa taarikkiyabba yootiyaa maxafaa bollan paraa togi uttida wolaytta wurssetta kawoy oona geetettii? Ha maxafan amaara doonaan xaafetidda xuufe aybba qonccissii?

Luxetta keettan luxxiyaa naati ubbay issi mala maayuwaa maayoosona, luxissiyaagee qassi etaagaappe dummaa maayees. Luxetta keettan de'iyaa oydee harasaani de'iyaagaappe dummatees.

Issi gastta macca mishiriyaa puulatti giigida tukkiyaa uyiyoo keettan puulattida siiniya wottiyo buqurappe guyyessa baggaara uttada tukkiyaa tigawusu Sintta baggan shaayettida shaashshay tukkiyara maanawu sayniyan qoletti uttis

Tonddiya kaameti caccara meraara de'iyageeti cora tonddiya yarata caanidi awa biiddi de'iyonaa? Eti ha saatiyan cora kaamiyan uttidi awa biiddi de'iyaba milatii?

Dumma dumma bayzziyoonne shammiyo sohuwaan attumanne macca asati eqqidaageetu sunttay oona oona geetettii? ha buquratu gateekka woysa gidiyaakko eriyaay oonee?

Naa"u tohuwawa kaamee ogiyan eqqidaagappe garssa baggaara a eeshshoy diyaage niyo beettii? Appe hini baggaara daray de'iyaagappe pude baggaara de'iyaaga ogee awa efii?

Korinttiya wolqqan oottiya qumaa kattiyobati aybippe aybippe merettana danddayiyoonaa? Ha qumaa kattiyo buqurata shammanaappe kaseti issi asi akeekana bessiyobati aybakkonne eray?

Amarida layttatuppe kase daro asay ba son uttanawunne keettaa puulayanawu loytissiyo so buquratuppe issoy aybee? Ha so buquray aybippe merettana danddayii?

Issi kifiliya giddon issi macca na'iya ittida bashiya bollan aybbakko salon sa'an diyaa wottada xiixxayda de'awusu. Ha a xiixaydda de'iyoogee aybbe?

Moobayliyaa charjjanawnne qassikka dumma dumma eletroonike miishata a giddo naaqidi go'ettioo miishsha de'iyaagee kase wode guuta bira shin ha'i a gatee gujjideeshsha?

Shonkkoroy ho'iya heeran mokkiya paabirkka geliddi dumma dumma murutatta immiya bonccuwara qara dooza qommo. Qassikka keehippe laqqilaqiyanne mal'iya dooza qommo.

Nu toophphiya biittaassi goshshaa oosay keehin erettida woykko biittaa dichchaassi zokko meqetta geetettidi erettees. Gooba goshshanchchayi qassi ba gadeeni dumma dumma ataakiltteta tokkidi qumatettawu maadettees.

So asay issippe aayyiya aawayinne guutta na'ay issippe shiiqidi diyoogee zorettanawunne laamettanawu ubbakka qofaa shaakkanawu maaddes. Issi malaa mayoogee issippetettaa besses.

Kase wolaytta moottaa huuphe ayssida doktteriya geeta inddiraasi wolaytta moottaa daro barchche wodetun kaalettidosona. H doktteree ha"ikka toophphiya giddon daro oosota oottiiddi de'oosona.

Arssa geela'o na'iya haa simmada ba kushiyan oyikkada ba sinttaa tiyiyoobay ayibee? iippe miyyiyan diya xuufee xaafettido meray ayi mal meree?

Donuwaa zal'iyaa asati bantta zal'iyaa aassanaassi giidi keehi daro donuwaa asaappe shammi shiishi wottidoogaa shaaki shaakkidi bayzziyoogee etaw wodhdhishsha ?

Ha wodiyan tekinoloojjee ehidobati beni mala gidennan ubbaa keettanikka de'ees. Ha tekinoloojje ehidobati leemisuwau silkkee teelevizhinee nuussi cora go'aa immoosona.

Asati tookkido miishshay haattaa ehaanaassi maaddiya miishsha gididi seeriyabatuppe merettiyoogan asaassi go'aa immees. Eti maayidooge qassi puuttuwaappe merettiyoogan asay maayanaassinne meeguwappe attanaassi maaddiyogan go'aa immees.

Ha katta keettan dumma dumma oyddetti, katta wottiyo masoppenne issi maccasiyaa tamaa inkiritiyan cuwayayda de'wusu. Katta worqqa samppaa giyiyogan attidi woykko attayda de'iyara attume macce?

Issi shubuwaan diretti beettiyaa sohuwaan qoodan muleera usuppunaa gidiyaa asati eqqidi issi birataa be'iidi de'iyaageti de'oosona. qassi ya baggaara keettay beettees.

Arssa cima uttida balteeta mishiriya bootta achchaa bessaydda de'awuus. Ha mishiriya maayido maayoy zo"o gidishin huupheekka keehin karexxi uttidaagaanne woggaa.

Cora asati issippe issi diran shiiqi uttidaagetuppe issi na'ay eqqi uttiis. Ha eqqida na'ay ba kushiyan oyqqidi doonan wottidobay aybee?

Yunburshee wolqqaama luxetta eqota gididi luxanchchati dumma dumma heeraappe yiiddi eraa demmiyoy soho. Toophphiyaa giddon daro luxetta eqotati de'oosona hegeetuppe wolaytta sooddo yunvurshee issuwaa.

Cora macca asaa caammati zo"o qanccaa bolli micetti uttidosona. Ha caammaa miyan issi asi eqqidaagaa gidishin issi mishiriya hokkada caammaa doorawuus.

Komppuuteree asay kawo keettaa heeran demmiyo buqura gididi a maaduwa xeelliyo wode keehi daro. Ikka merettidi nu biittaa gakkiyiyoy daro eranchchatu oosuwana.

Daro wodetun gifaataa baalaa bonchchuwa xeelliyagan coraa gattiya eqotatun lo"o eeduwara de'iy erissota oottida eranchchatuppe amaridaageeti oonee oonee? Ha asatu erissota siya eray?

Huuphphe keettaa dooyidi asaa huuphphiyaa gigissanwu maaddiyaa huuphphiyaa maashiniyaa shammanawu qoodan daro biraa woykko miishshaa immidi soo ehiidi oottanwu danddayettes.

Amarida attuma asay qoometti durishin qassi macca guutta asati uttidi yeettaa yexxiiddi beettoosona. Asay wolaytta wogaa maayuwa maayidi duriyoogee haray bee'idi wogaa eranawu maaddes.

Dumma dumma bolla meccetiyode loyttanawu maadiyabata gidikko hagetti awa biittan oosettidona? Hagetta bolaa tiyanawu waatidi goettane? Hagettuppe ya baggaara deiyage ayba getetti?

Booray macca miizzaappe yelettidi asaa naatussi goshshawu woykko ashotettaa maaddiyaa mehe. Booraa goyyiyo wode qambbaray naa"u boorati lagge hemettanadan maaddees.

Asi ubbi biidi be'idi uffayttiyo sohoy wolaytta garssan darosay de'ishin ta issi sohuwaakka baada be'abaynnaage keehi tana michchiyaaba gidikkonne sinttanaassi baana hallchchoy bannqqataneeshsha?

So buquratuppe issuwa gidiya disttiya bayizzanawu doori wottidoogaa. Ha disttee dumma dumma qumaa taman wottidi kattanawu maaddiya buqura giddoppe issuwa.

Keehippe puulanne maata meray de'iyo sohuwan doodetida wolaytta keettay wolaytta wogaa qonccissanawu keehippe go'ees. Ha keettaykka asayinne so meedosatti de'anawu go'ees.

Bootta caamay asaa naatu gediya danuwappenne daafappe naagiya qassikka puulatettawu maadiya pabirkkan merettiya caama. Ha uttido shanxxay caamanne hara buqura miccanawu maadees.

hagee issi woraqataa qoodaa darissidi kessanawu wodee eehido zammaana mashiniyaa getetti xeegettees. qassi a bollaan nu kessanawu koyido paydoti de'iyaageti beettoosona.

Toophphiya qaali hiwote woosa keettaa qonccissiya misiliyanne xuufiya oyqqidaagaa. Ha xuufee erissuwa gidishin woosa keettay ammano shiiquwa asaassi yootiyo hanotaa qonccissees.

Yelagay ba tohuwan wotiddo boottanne karetta caamay keehippe daro gatiya ekkiya puulatettawu keehi daro maaduwa immiya ali'o caamma. Ha caamay keehippe puula caama.

Dumma dumma qommoy de'iyo kattay keehippe daro qimaammettanne mal'ettiyabba go'ettidi kattiyonne giigissiyo kushiyaara ma ma giya mali'o katta. Ha kattaykka daro gatiya ekees.

Naa"u asati ba qeeri na'a tookidi ha simmi eqqidi bootta maayuwaa maatida asati oonantte? Eta tookidoy macca na'ee woykko attuma ma'ee?

Attuma naati maayiyo ambasaderiya giyoge asi maayidobadan garssaara shamiziyara karabaataara ayibakko mayizzidi essidosona. Tiraa heeran wottido worqqay diyagee aara bayizziyogeeyye?

Bootta muqaqe sohuwan kaqettidda borssay deeshsha woykko miizzaa galbbappe oosettiya keehippe maadiya buqura. Ha borssay qassi bolla bagaara maata mera qassi garssaara salo mera.

issi ogiyaa doonan beettiya naa'u mittati diyaageeti ayssi bantta hayttaa maata mala meraakko zaari uttidonaa? qassi ha ogiya doonan aappun asati diyoonaa?

Wolaytta dichchaa kuwaasiya kaassanchchati kaassaa dembban issippe ufayssaa hombboccoosona. Eta ufayssaassi gaasoy banttanaara eqettiya citaa naa"a issuwan xooni bantta dere simmiyoogaa.

Adil"e meray de'iyo maayuwa maayida luxanchchati issippe shiiqidi bollaa minttettiyo oosuwa oottoosona. Etappe guyye baggaara shuchchan keexettida xoqqa keettayi de'ees.

Adil"e shuraabiya maayidaageeti eta guyyeera "yoo yoo gifaataa" giyaa xuufee diyoosaappe ay keenaa haaki eqqidonaa? Ha asati qassi bantta kushiya waatiiddi diyoonaa?

Issi kattanne ushsha keettan cora oydeti, maatay hiixettidage, dumma dumma ushshay de'ees. Ha keettan oyddetuppe sintta baggaara beetiyage ayba milati?

Pulttuwaappe haattaa duuqqanawu haattaa duuqqiyoo koddaa ekkidi pulttoy de'iyoosaa yiida naatu qoodayi aappunee? Naatuppe guyye baggaara de'iyaa woran ayba mitta qommoy de'ii?

"Na'a Yessus Kristtoossa Suuttay Nagara Ubbappe Geeshshees!" Yaagiya de'o Xoossa qaala neeni siyyadi? Qassi amanada ne huuphiya porddappe ashshadi m

Bootta naxalaa mayyida naati haa simmidi bantta kushiyan oyikkidobay sunttay ayibee? Eta sinttan eqqida attumaagee mayyido mayuwa merayinne oyikkidobay ayibee?

Kase toophphiya pirezddanttiya godattiya zawude saaleworqqa biittee giddon polettida daro konssoonotun haasayaa polidosona. Ha godattiya haasayido daraphpha ubban qanttanne qoncce kiitaa aattiyogan erettoosona.

Issi shuchcha bollan yeechcha hiixxi wottidooga bolli maxiniyaa qollidi appe guutta guutta pesttaliyan shaaki shaaki qolidi wottidooga woyssu birassi qachchidona?

Xoissay koyro saluwa sa'aa medhdhoogaappe guyyiyan ha sa'an beettiya meretata ubbaa medhshiis. Hegaappe simmidi laappuntta gallassan qassi asaa bana malatissidi medhdhiis.

Luxetta keettan issippe uttidi luxiiddi de'iyaa naatu kumetta qooday luxissiyaagaara gattin aappunee? ha uttida luxanchchati uttido oyidetu qoodayi muleera aappunaa gakkii?

Macca naati puulatettaa gujjanawu go"ettiyo daro puulattiyobatuppe hayttan wottiyogeeti ay malatee? Ha hayttan wottiyobati ubba meraara de'iya asaassikka issi maleeyyee dummatiyonaa?

Burccuqoy haattaanne dumma dumma ushshata aani tigidi uyananawu maaddiya zammaana miishsha. Asay haattaa, maattaa, kinniittuwaanne hegaanne hegaa milatiya ushshata burccuquwan uyees.